Li garab la nit mung ko tè, garab bi mungi am bu bulo, mu am binda yu weeh, binda yu ñuul ak amna yu teglantè nungi tégu ci kaw taabul.

Lii diwi yaram la, dankoi diw chi yaram bii, diw baangy ameh lu wekh, am bindu yu wekh, am bindu yu bleu, ak yu honhu, ak yu nehteh.

Fi sàl la, sàl ba ngi ameh ay tóógu, tóógu bu doomi tahal, mu am ay ngegenai, ngegenai bi mugii ameh lu netteh ak bu bula mugii am fof non tabla, tabla ba ngi ameh lu sokola ak lu wèèx ay redo mug fa, redo bu wèèx mu am lu bula, tele mung fa ak tabull.

Lii uppey kaay la, mu ngi teggu ci taabul bi, mu ngi amee döömi taal, am lu nétté, mu ngi teggu ci taabul bu weex.

Li taabla, taabla bu weeh mungi am ay binda yu ñuul, mungi am moto ak nit mungi tahaw fofunoon, mungi sol mbuba bu bulo, tubeye bu bulo ak mbahana bu bulo.

Lee jegain la muge tonke muge gene baramam ye mugfa def wee bu goudu muge sol jaaru lohou yaram be lu sukola la mu am aye pere yu weex muge am bagg bu nuul tek se boram.

Ay goor nyu neka di jogante gaay nyu gi sol mbuba bu weex ak tubai bu wallet nyenen nyugi sol mbuba bu bulu mongi am lu weex ay neeg nyun sen ganaw mongi am painturr bu nete ak bu weex.

Lii picca la, picca bi mingi taxaw si garab, picca bi si kaw boppam bi mingi am lu nyuul, si baat bi mingi amme lu xonxu, si yaram bi mingi amme lu nyuul, si ganaaw gi mingi amme lu xonxu.

Nyate goor nufe taxaw gaye nuge teye baye kenen ke muge gene nox se gemeng be muge sol muba bu chukola muge am lu nuul keneke tam muge sol lu chukola muge teye baye be che benen lohom keneke ku teye baye be che benen lohom muge sol muba bu weex muge am bu bulo mbaxana bu nuul muge teye dara che gemenyam be muge am lu neteh ak lu xonxo ak bu werte.

Fii yooni tali la, mingi am ay moto yi jalle, ay nit nyu ngi rombu, ay neeg nyun fa tabaxu, ay pol nyun fa.

Lii khibarr la, mungy am njenenti nitt, ak aiiy nitt yu bari njung chi naatal bii chi digi, mungy am binda yu wekh ak binda yu honhu, ak binda yu njull ak yu wehrett.

Li garab bi gui la mugi tegu si nyax paka mugi tegu si kawam mugi am lu nyul benen bori garam bi denj ko dok yun dok mugi teklanteh si kaw garam.

Fi keur la nyun koi tabax goor mongi tawax fofu nonu mongi sol mbuba bu nuul mongi taxaw si togu bu guda bidon mung fa tegu nyung ko fence ay garab yu ndaw nyun fa taxaw.

Legarap la mugi tekgu si kaw table bu wey. Garab bi mugi ameh lu weyh lu bolo lu nette bolo bu honha ak bolo yu ñuul amna yu nekasi ganow yu takelanteh nu waru simarai bi.

Fi danu jogantè ay nit nyo nekk di jogantè. Amna nu chi tahaw nu toog chi ganaaw, mungi am fènce, ay garab yi gouyè nung fa ak ay pool.

Fi jigéen mofi tahaw, mungi sol mbuba bu honku, mungi am pèrr yu weeh, mungi tè kalpeh bu weeh, mungi def mèss bu ñuul, sol jaaro bi weeh, mu defar kanamam bi. Chi ganaawam moto mung fa tahaw, moto bu ñuul. Maraj bi nung ko tekk ay karo, chi suuf nung ko Karo.

Fii ay nit ñoo fi taxaw, ñenen tam ñu ngi toog, ñu ngi sol mbuba bu xoñxu, goor bi mu ngi sol lu weex, tubooy bu weex, dallë bu ñuul, bénen jigéen bu taxaw, mu ngi sol mbuba bu xoñxu.

Lii bindekaay la, gaayangi najuwante, mingi am lu nyuul si kaw, ak lu xonxu, ak bind yu nete, mingi teggu si fu weex.

Lii yon la, yon bii dankoh defarreh babara, chi suff mungy ameh geudggh, aiiy garabi weughh njung fa ak aiiy kherre cii suff.

Li kër la mungi am fènce, maraj bi nung ko binda lu ñuul ak bu bulo mungi am ay garab yu ndaw yu fa tahaw.

Lee jaaru la jaaru be bu neteh la muge tegu che kaw che lu nuul muge tegu se kaw darab bu weex.

Lii mburu la, mburu bii denkoi oryeh tapalapa, gaii njungy teglanteh, amna lu takhaw cii bohram mungy sol lu blu.

Li fara kankuran la, ñetta la, mugii teyeh jààsi ci ñaari loxo yi, ngayi lin sol lu sokola la ay garabi guy ñu ngi sèèn ganaw ak ay ñax.

Le garab la reb ba ngun ko.garabi let neka si birr lu nette la si ganow lu weyh la am mugi tekgu si table bu ñuul.

Li sow soow la, soow bi mung koy oyeah dolima, mung chi pot am cubèr. Pot bi mungi ameh lu vert, lu nètè ak binda yu weeh ak yu bulo ak yu ñuul.

Kii goor la, dañooy jongawanteh, mungi sol mbuba bu weex, mungi am lu neteh, lu xonxu, am lu weret, ak tubeuy bu weex, chi ganaawam nit mungfa taxaw, mungi tiyee kanamam.

Le hebarr la. hebarr ba ngi am juromba nit mugi ameh bendi yu honhu, binda yu ñuul ak binda yu weyh mu ameh lu waret fufunonu.

Li garap la, garap bañ ci bidong bu ndaw, bidong bi mugii am kuberr bu wèèx mu am bindé yu ñuul ak bindé yu bula, mugii tégu ci kaw tabull bu wèèx.

Jigéen la, jigéen ji mu ngi taxaw tiyee ndiggam, mu sol robbu bu bulo, tiyee kalpe bu xoñxu, fuloor bu nétté si loxom, mu sol dallë bu xoñxu, def mees bu ñuul, defar kanamam bi, sol ceen bu nétté, toogu doomi taal mu ngi Tek ci bóoram, ci ganaawam mu ngi am riddo bu weex.

Li fuyèkaay la, nit mung ko tè ci lohom, ay toogu nungi tègu fofu. Toogu yi mungi am lu chokola ak bu doomital, taabul mung fa tégu, taabul bu chokola.

Lii andi churaay bu kurang bi la, mingi am lu bula, am lu nete si kawam, kubeer bi am bu weex, nit mung ko tiye si loxom, mu ngi am fuufu karo si maraaj bi.

Fi nit mu fi toog, mungè defar yiré, mungi sol mbuba bu ñuul mungi am lu nètè, sol mbahana bu bulo am lu ñuul mu am lu weeh, mungi sol tubeye bu doomital.

Lii lehkah la, manam yassa la, njung kor tohgu, mung chi borli barbarr njung kor tek chi kaw taabul bu wekh, chi birr borl bii mungy ameh jeun, jeun bungh tohgu, mu am sobleh bungh tohgu, sauce, mu am bisap mung chi borli, maarlor bungh bahal mungy tehgu fofu ak lemon.

Ki jigeen la Ki jigeen la dafa sancex mongi sol roba bu weret eketi loxom bi sol mess bu nuul defar kanambi sol cxain bu nete tele mung si kanawam mongi am almuwar bu gata bu nuul mongi am lampa si kaw.

Fi jaayekaay la, lekka ay jahatu nu fi tégu chi kaw basang ak bèssèkaay, ak ay tamatè ak ay kanè. Ay nit ñungi toog diko jaay nyenen yi nungi tahaw di jënn.

Li diw yaram la, mung chi bidon bu weeh, mungi am binda yu weeh, binda yu ñuul ak binda yu honku. Mungi tègu chi kaw lu chokola.

Ki jigéen la, mungi sol mbasin garambubu takka musóor ram bi, mungi am lu honku, mungi am lu vert, mungi am lu ñuul, mungi sol jaaro, jaaro bi mungi ameh lu nètè ak lu honku, mungi sol lam bu nètè ak chenn bu nètè.

Fii lo jala la won, nit yi difa dem, goor mung fa taxaw, mingi sol mbuba bu nyuul ak bu weex, ak tubay bu nyuul, dalle bu weex, mbaxana bu sokola, ay garab bi guuy nyi ngi taxaw fofu nun.

Li jaru nopuh la, ñaar la ñugi tégu ci kaw darap bu wèèx, jaru bi bu wèèx la, mugii am ay péér yu netteh.

Fii yooni talli la, ay "motto" ñu ngee jallë, ay nit ñung fa taxaw, tabla mung fa, tabla bi mu ngi am bindë yu weex, bu bulo la, bénen tabla bi, mu ngi am lu xoñxu, bindë yu weex, neeg muñ fa tabax, ak ay lu weex,

Li picha la, picha bu honku mu am lu bulo ci kaw boppam bi, mu am lu ñuul chi bout bi, mu am lu bulo chi ganaaw bi chi suuf mungi tahaw chi garab.

Fee yoone talih la aye motou nuge rombu neet mugfa tahaw aye pole nugfa tegu aye ak aye garab be ak aye pole lampu.

Lii ay toogu la, toogu yu sokola, mu am lu nete, taabul mingi teggu si digge, taabul bu sokola la tamit, si suuf nyun ko karo, maraaj bi nyun ko def pintir bu weex.

Fi gòor mu fi tahaw, mungi sol mbuba bu vert mu am lu doomital. Sol mbuba bu bulo am bu weeh ak tubeye bu ñuul. Mungi tè taabla, taabla bu bulo, mungi am binda yu weeh. Ay garab bi gouy ñungi tahaw ci gannawam, benen taabla mungi tahaw fofunoon bu weeh.

Li garabi cartoon la mu ngi am lu weex am benda yu nete am benda yu weex ak yu ñyuul mu ngi teggu ci kaw tabol bu weex marraj bi nu ko pintiir pintiir bu weex ak bu nete.

Li kalpe la ak ame lu am lu weex, lu xonxo, lu ñuul ak lu nete mungi tegu ci suuf.

Li poti ndal la, den koy nanè, wënn la lun ko defarè. Mungi tègu ci kaw suuf, maraj bi nung penturr bu weeh, ci suuf karo bi weeh la.